Ndaba emmotoka mu kifaananyi kino, ndabamu amagaali nga basibyeko amatooke, ne ndaba n'amatooke amakuŋŋaanyize wali ebbali nga go tegali ku ggaali, ne ndaba n'abantu, ne ndaba n'ekipande, waliwo n'omuti, waliwo ne waya eziyita waggulu ez'amasannyalaze, waliwo n'ebitooke.

Ekifaananyi kino kya nnyanja ng'ebbali w'ennyanja eri gy'oba olengera waliyo omuddo ogwa kiragala, emiti, ensozi, ku nnyanja nga kuliko eryato kuliko omusajja eyeebaseeko, era ng'eryato balisibye.

Ekifaananyi kino kindaga oluguudo olumu nga lulungi, oludda olumu nga waliyo olusozi, ku lusozi olwo nga kuliko omuti; oludda olulala nga waliyo bbugwe omuzimbe n'ebbaati. Ku luguudo okwo kuliko emmotoka ya langi njeru.

Ekifaananyi kino kindaga abakyala abaana nga bakola omulimu ogw'okuluka ebiwempe bye baluka mu bitoogo ng'erudda ndabayo emmotoka eyimiridde eri mu langi enjeru ate emabega ndabayo ekibira kya kalitunsi.

Mu kifaananyi kino ndabamu ekyuma ekiggumiza ettaka nga bali mu kutereeza enguudo oba nga bali mu ttereeza awantu wonna. Ndabawo emmotoka eyali ezze nga bali mu kkiteekako bakitwale. Ndabawo emiti, waliwo ebitooke n'omwami eyali akitwala.

Ekifaananyi kino ndabamu omukyala n'omwami n'abalala abayimiridde abambadde langi eya bbulu nga bakuba engoma. Omukyala ng'akuba engoma n'omwami ng'akuba engoma.

Ekifaananyi kino kiraga amadaala. Ku madaala nga kuliko enkoko ey'obulago obutalina byoya, mu Luganda gye tuyita ey'olusingosingo. Amadaala ago nga gali ku nnyumba naye ng'ennyumba ya mabaati makadde. Kitegeeza ennyumba eyo ya dda.

Ekifaananyi kye ndaba kya mmeeri. Emmeeri nga ziri mu kusaabaza ebintu. Emmeeri emu erimu langi eya kitaka n'enjeru, ng'etisseeko ebisero ebirimu langi eya kiragala. Emmeeri endala erimu langi enjeru n'eya kiragala.

Ekifaananyi kye ndaba kya baami n'abakyala nga bambadde engoye ez'obuwangwa, ng'engoye ezo mulimu eza langi eya bbululu, mulimu eza langi eya maaluuni, mulimu eza langi eya kakobe era nga mu bulago bwabwe ne ku mitwe gyabwe bambaddeko enkoofiira enjeru, mu bulago bambaddemu ebyeru.

Ekifaananyi kiraga oluguudo, oluguudo nga lulabika bulungi naye nga ku bbali waalwo waliyo obuguudo obutono ate era nga mu bbali ddala waliyo amayumba amalungi aga kalina n'agatali ga kalina.

Kino ekifaananyi kya kibuga, ekibuga ekimu nga mulimu emmotoka we zikuŋŋaanira, abantu we bazisanga ne zibongerayo mu bifo eby'enjawulo. N'abantu ng'era obalaba nga bangi. Mulimu ebizimbe ebya kalina...

Mu kifaananyi kino ndabamu ekisaawe ky'omupiira nga mulimu abazannyi ba mirundi ebiri abamu baali bambadde ebyeru nga mulimu ekikuubo ekimyufu abalala nga bambadde ebya bbululu nga mulimu ekikuubo kya kyenvu n'ekimyufu. Omu ng'akutte omupiira adduka.

Ekifaananyi kino kya kibuga. Mulimu amayumba mangi, ndabamu amaduuka agatunda engoye n'agatunda ebintu ebirala, ndabamu n'ekizimbe ekitannaba kuggwa.

Ekifaananyi kye ndaba ndaba oluwombo olusibe obulungi, ndaba omwana ali eri munda, ky'ekifaananyi kye ndaba.

Ekifaananyi kye ndaba kiraga oluguudo nga lwa mu kyalo. Naye mu kyalo eyo nga waliwo amasannyalaze, ng'ennyumba zeesudde, nga wasingayo nnimiro. Era mu nnimiro omwo mulimu kasooli, waliwo ebitooke n'emiti nga mingi.

Ekifaananyi kya ggaali ya mukka ng'eggaali y'omukka eno baagisiiga langi ez'enjawulo omuli langi enjeru langi eya kiragala ne langi ya kyenvu wamu ne langi emmyuufu nga era eyitawo ku luguudo lwayo nga waliwo n'abantu abaali bagirinze.

Ekifaananyi kino kindaga abakyala n'abaami nga balina ebyobuwangwa bye bakola. Baali bayimba nga bwe bakuba engalo.

Ekifaananyi kye ndaba kya nnyanja. Ennyanja nga kuliko eryato, eryato kuliko abasajja babiri nga bali mu kkuba enkasi ng'eryato liri mu kuseeyeya, ligenda okusomoka ennyanja.

Ekifaananyi kya mufumbi, omufumbi yali ayokya nnyama ng'akozesa ebyuma ebikolera ku masannyalaze, ebbali eri wabaliyo abagabula nga waliwo sooda waliwo n'amazzi.

Mu kifaananyi kya kibira ekibira kya kalitunsi emiti gya kalitunsi kyokka ng'eri ebbali waagyo waliyo ensozi nga mu kibira wa wakakati waakyo waliwo oluguudo era waliyo n'ennyumba bbiri.